ko"attete yaa lekkate wodhinanni caamma ko"attete yinanni labbahuno wodhannoha ko"attete yinanni mayiiti wodhitannotano ko"attete yinanni ko"atte duuchu daniti ikitara dandiitanno ko"atte mannu lekkate wodhate horonsirannote

Owantete ya manchi betira hasisano kaloti yate owanitet ya Kalote mittu manchi itanore hogiro owante uyinanisi tene owonte afiranohu adi adi kaalote urishaniti

Safote latishshati yaa mite dagara safote latishshati yinannirchi giddo waa doogote loosonna hattono hikkiminu horo uyinannire safote latishshati yinanni.